Ŋutsu tsitsi aɖewo bɔbɔ nɔ anyi, wo katã wota avɔ ɖe abɔ, wolé ŋu gãwo ɖe akɔme, ɖeka lé ŋu ƒoti eve ɖe asi, ɖeka hã kɔ eƒe asiwo kɔ le ŋua ƒom.

Nyɔnu habɔbɔ ɖewo tɔ ɖe anyi. Wotsɔ dzonu wɔ awu ƒomevi vovovowo eye wodo ɖe dzime. Ɖewo lé tre ɖe asi. Ɖewo bla ta taku kple eye ɖewo meblaa ta o. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe woƒe megbe eye wòle wo kpɔm le alɔgbɔnu kom.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖewo ƒo ƒu ɖe xɔ gã aɖe me. Wo katã wole tsitre le. Ŋutsu eve le woƒe ŋgɔ. Ɖeka do awu yibɔ eye velia do awu blɔ. Wobɔbɔ nɔ kplɔ̃ ʋi aɖe ŋu.

Dziɖegbeŋusekaɖidɔwɔla eve le nugo aɖe me. Wodo awu legbewo ɖɔ kuku le dɔ wɔm le dziɖegbekaɖitsi la nu. Eka amakpamui, ekadze kple ekayibɔwo ƒoxla wo.

Ŋutsu ɖekadze etɔ̃ si nye xɔtulawo wole woƒe xɔtɔnuwo ɖe ta. Eve ɖɔ kuku yibɔ eye esi le ŋgɔ la tsɔ nuʋi aɖe bla ta. Wole atsi gbasa dzi zɔm heyina ɖe dɔwɔƒe.

Gbadagbawo kaka ɖe ablɔwo dzi, wole woƒe awu tɔxe si nye gbemu me. Woɖiɔ gakukuwo, eŋu gã le woƒe megbe, gbadagba bubuwo tsi ɖe woƒe ŋuwo ŋu, gbadagba aɖe trɔ le nu ƒo na ame aɖe le mia me.

Ɖekadze eve eve wole atakpui me le eŋuɖoƒe aɖe le agba dom le trotroɔu aɖe me, nyɔnu aɖe le tsi dzram lé ŋu la ɖe asi, ɖekakpuivi ɖe tɔ ɖe eŋua ƒe mia me lé eƒe akpete ɖe asi.

Yevumɔzɔla aɖewo zɔ mɔ. Wova teƒe si wotsɔ atsiwo tu exɔ kɔkɔe. Neti kɔkɔwo le afi ma. Ɖewo do awu ɖe dzime eye geɖewo hã medo awu o. Ɖevi ziwo bɔbɔnɔ anyigba le kɔɖim.

Eŋu ƒomevi vovovowo tri, eɖewo le ʋedzeƒe yim, eɖewo le ʋetoɖoƒe yim, ameha gbɔsɔsɔ gã aɖe wole eŋuawo dome le mɔnu dim be yewoazɔ, exɔ kɔkɔ aɖewo le emɔa be mia me.

Nyadzɔdzɔ dɔwɔla aɖewo le woƒe ŋgɔgbe la, sakplisamɔ le woƒe kplɔ dzi, nuƒomɔ hã le woƒe kplɔ dzi. Nyƒnua ɖeka bɔbɔ nɔ woƒe titina eye ɖeka kpui aɖe do awu yibɔ le woƒe titina.

Ɖekadzɛ aɖe bɔbɔ nɔ eƒe dɔwɔƒe. Kɔmpiuta le eƒe kplɔ̃dzi eye wòtsɔ miãsi da ɖe kɔmpiutala dzi. Sakplisamɔ le kplɔ̃la dzi. Agbalẽviwo le kplɔ̃la dzi. Etsɔ eƒe nuɖusi lé nuŋlɔti hele nuŋlɔm le nugbalẽ, nuŋlɔgbalẽeme.

Kpovitɔ ŋutsu yevu dzaa ɖe do awu gbemui lɔbɔɔ ɖɔ kuku ʋɛ̃ tɔ ɖe eƒe dzokeke gbɔ eye yevu nyɔnuvi kɔkɔe dzani aɖe ɖɔ gaŋkui yibɔ tɔ nɔ gbe bie.

yevu ɖekakpi kple ɖetugbiwo le ƒuƒoƒo gã ɖe me he yina ɖe wóƒe lɔ̃la ɖeka si trɔ megbe la ɖìƒe wó dó awu. vovovowo yevu kɔkɔtɔ ɖiɔ kuku yibɔ dziƒoxɔ gã ɖe le wóƒe ɖusi me

Anyigba ŋuŋu eye xɔ kɔkɔ kpli xɔ kpuiwo mu gbloo ɖe anyigba, adzudzɔ le tutum le teƒe aɖe si ameha geɖewo ƒo xlae, ame aɖewo le awu yibɔ me eye eŋu gãa aɖe le afi ma le ameawo lɔm.

Ɖekakpuiwo kple ɖetugbuiwo ƒo ƒu le sika kum le tome, woɖe do gã aɖe si me etsi xa ɖo, ɖewo lé agbawo ɖe asi hele sika si woku tso tome la klɔm, ɖekakpui aɖe tɔ ɖo asi ali, ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi.

Dzata eve bɔbɔnɔ anyi ɖe anyigba, ɖeka ke nume eye velia tɔ ɖe exa. Yevu aɖewo le eŋu ʋi aɖe me, ɖeka ɖɔ kuku eye wole dzata la kpɔm, eŋu ʋi la tso eme va yina.

Nyɔnu yevu dzeani aɖe tɔ ɖo asi eve ali. Eɖiɔ gaŋkui dzeani aɖe. Eɖa lɔbɔ le ta nɛ. Ele nu alɔgbɔnu kom. Eƒe aɖuwo fu tititi. Etrɔ kɔ le nɔnɔme tata ɖewo le glinu kpɔm.

Ŋutsu aɖe si eɖa mele eta nɛ o, eɖɔ gaŋkui eye wòo awu yibɔ, do awu ʋɛ̃ɖe awu yibɔ la te, tɔ le nɔnɔmetata aɖewo kpɔm, nɔnɔmetata siwo le atiwo dzi eye wotsɔ via ɖe egli ŋu.

Masɔmasɔ aɖe dzɔ le sewɔtakpekpeme. Esime sewɔtakpekpemenɔlawo bɔbɔ nɔ anyi le ŋugble de le dukɔa ƒe ŋgɔyiyi ŋu. gbadagbawo kple Kpovitɔwo ge ɖe wodzi le sewɔtakpekpeƒea me. Kpovitɔ ɖeka ba tɔ ɖe sewɔtakpekpemenɔlawo ƒe amegãwo ƒe nɔƒe

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ kplɔ lɔbɔɔ aɖe ŋu hedze ŋkume, wo nɔewo le takpekpe aɖe me, ɖekakpui aɖe bɔbɔ nɔ woƒe ŋgɔ si le takpekpea nu lé ƒo ƒu, wo katãa wole asikpoli ƒom hele alɔgbɔnui kom, le woƒe kplɔwo dzi la, tsinonugo ƒomevi vovovowo le woƒe kplɔwo dzi.

Elã ƒomevi vovovowo abe; kpɔ, dzata, sɔveda, enyi kple atiglinyi le tɔsisi aɖe to hele tsi no. atsiwo le afi ma eye ame aɖewo hã le ŋu me va yina.

Sewɔtakpekpemenɔlawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ɖoɖo tɔxe aɖe me hele ŋgble dem le dukɔa ƒe ŋgɔyiyi ŋu. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ sewɔtakpekpemenɔlawo ƒe dzime eye sewɔtakpekpemenɔlawo ŋutɔ nɔ abume.

Ɖekakpui dzɛ etɔ̃ tɔ ɖe etsi tɔsisi gã aɖe to, ɖeka eveawo do dzimewu dze ɖe dzime eye wokpla akpete, ɖeka ɖɔ kuku yibɔ eye wòle nya gblɔ na eve susɔewo.

Amekukudzi kpɔlawo do awu ɣi lɔbɔwo wotsɔ nu kukuwo ɖɔ wodo afɔkpa ɣi gã aɖewo wole amekukuɖakawo hem tso afɔku dzɔɖoƒe yina dzadzraɖoƒe

Ɖekakpui kple ɖetugbui ɣeɖula aɖewo ƒoƒu ɖewo bɔbɔ nɔ anyi le ʋuƒom nyɔnuvi dzaa aɖe le atsya tɔxɛme le wɔɖum dzo doɖe dzime bɔbɔ ta ɖe anyi wu eƒe abɔ eveawo

Amehatsotso aɖewo nɔ anyi ɖe woƒe dɔwɔƒewo. Nyɔnuwo le eme ŋutsuwo hã le wo me siwo nɔ anyi dze ŋkume wo nɔewo. Nyɔnu tugbedze ɖeka tsitre ɖe woƒe ŋgɔ heke asime le nuŋlɔti ɖe asi.

Madzakaɖeƒe xɔ gã aɖe si gbɔ dziƒoxɔ kɔkɔ aɖe le. Ati dzeaniwo le modzakaɖeexɔ sia nu. Eŋumɔ dzeaniwo to modzakaɖeƒexɔ sia ŋu. Eŋuwo le fli me le yiyim.

Nyɔnuwo ƒe ɖawɔƒe dzeani aɖe si nyɔnu eve bɔbɔnɔ anyi. Ɖeka do awu ʋi ɖe dzime eye wotsɔ taku ʋi bla ta. Evelia hã do awu ƒomevi ha eve bɔbɔnɔ zikpui me dze ŋkume ʋedzeƒe.

Ɖetugbi dze aɖe si ɖi tsa yi ɖe nuɖuƒe eye wo bɔbɔnɔ kplɔ aɖe ŋu. Le eƒe akɔ me la, nunokplɔ le eƒe akɔ me. Nuɖuɖu ƒomevi ha vovovowo hã le agba bubuwo me le eƒe akɔme.

Aƒe aɖe si wotu lɔbɔɔ eye wotɔ ziŋgli gbee. Exɔ mɔnu abe etɔ̃ le dzedzem. Tsikugowo, gbemuitɔ aɖe le aƒea mɔnu eye egbe dzani aɖe hã le. Exɔa ɖeka le ŋuŋu eye nyɔnuvi aɖe bɔbɔ nɔ mɔnu.

Nyɔnu ɖe le dzodoƒe le nu ɖa, kɔ ze yibɔ ɖe dzodzi. Kɔ gatsi tsi ɖe asi, zelega kple tsikunu. Enu woame ve le gbɔ. Wòbla ta, do awu dzẽ.

Axɔ dzenyi aɖe me si zikpui vovovowo le. Zipkui ɖeka ateŋu akɔ ame abe etɔ ene, ke zikpui ve bubu la. Ame ɖeka ƒe nɔƒe wonye. Ekplɔ dzanyi aɖe le exɔ ɖe titina.

Ewɔɖuɖu kple ŋuƒoƒo habɔbɔ aɖe si le ewɔ ɖum le ŋu ƒom. Nyɔnuwo tri ɖe ŋgɔ eye ŋutsuwo le megbe le ŋula ƒom. Nyɔnuawo le wɔ ɖum eye wodo woƒe miãbɔwo ɖe ŋgɔ.

Ame aɖewo kple woƒe sɔ wole gbedada ƒo, esɔ ʋi kple esɔ yibɔ, zikpui dze anyiwo hã wole afi ma, ekplɔ le zikpuiawo titina, nuɖuɖu hã ƒomevi vovovowo le kpleɔ la dzi. Ɖetugbui dzeanyi aɖe do awu dzime ʋi aɖe tɔ ɖe sɔ la gbɔ.

Ɖekakpui aɖe siwo nye tomenu zɔa si ku lawo tsyɔ akɔ ɖe anyigba he le ekeme kam le tome nu nu xƒa siwo yɔ na be sika dim, deka bɔbɔ nɔ anyi ɖe tsia me, ke eƒe asi evewo kata ƒo ɖe tsia me.

Dumeviwo ƒo ƒu ɖe ati gãã aɖe te. Ɖewo nɔ anyi eye ɖewo hã tsi tsi tre. Gbadagba ɖekakpui aɖe tɔ ɖe woƒe ŋgɔgbe hele nu ƒom na wo. Ŋutsu aɖe tso, ɖo asi ali hele Gbadagbaa kpɔm.

Ŋutsuvi kɔkɔ ɖe tɔ ɖe atsãme le emɔto. Edo awu amakpaɖiɖi ɖe dzime. Wòdo afɔkpa gãa aɖe. Exɔ kɔkɔ aɖe le ŋutsuvia ƒe megbe eye anyigbaxɔ ɖe le eƒe axadzi

Ɖevi etɔ̃ le aƒe me eye wo bɔbɔbɔ le nume klɔm. Ɖevi sue tɔ le eme le gaze ŋuti klɔm ke tsitsitɔ le eme bɔbɔ le agbawo ƒoƒu ɖe agba gã yibɔ aɖe me.

Tɔgbewo kple Mamawo bɔbɔ nɔ anyi. Ɖekakpuiwo tré, ta vɔ ɖe akɔta. Ɖekakpui aɖe sit aa aŋgba le le avɔ ʋi me. Ɖekakpui bubu aɖe tɔ ɖe eƒe megbe. Eye wòlée ɖe asi.

Emɔzɔlawo aɖe ɖo yameʋu va ɖi. Wo va ɖi ɖe yameʋu dzeƒe eye wole ɖiɖim le yameʋua me. Nyɔnu, ŋutsu kple ɖeviwo sĩa. Eɖewo ɖi vɔ. Wonɔ asi ʋuʋum na wonɔewo, ɖewo le wòƒe agbawo ɖe asi nɔ ɖiɖim tso yameʋu la me.

Lɔrimɔ me. Eɛu gbogbowo le lɔri me me. Ame gbogbowo le zɔzɔm le eŋua ŋgɔ tsom. Exɔ kɔkɔ aɖe le ŋgɔgbe, nyɔnu ɖe le awu yibɔ me le be akpete ɖe asi zɔ gbɔ ɖe dziƒo la ƒo.

Atiglinyi gã eve si dome yevuwo hatsotso ɖewo le ŋume le le gbe aɖe me. Ati gãwo le afi ma. Atiglinyiawo zɔ yina ɖe nuɖuƒe.

Ameaɖewo bɔbɔ nɔ kplɔ ɣi legbe aɖe nu le woƒe dɔwɔƒewo nuƒomɔwo le kplɔ dzi woƒe asiwo le kɔmpuita dzi hele ƒoƒom

nyɔnu kple nutsuwo le ƒuƒoƒo aɖe me le dekɔnu nuwo wɔm wodó nake dzo ɖe anyi ŋutsu aɖe si ta vɔ ɖe ali ye wodó dzimewu yi bɔbɔ tsɔ naɖe be yatsɔ ƒo ɖe nake dzi

Ɖekakpui aɖewo le sofiwo ɖe asi hele dɔ wɔm. Geɖe ɖɔ kuku eye wodo afɔkpa gãwo. Nyɔnu aɖe si le agbe ɖe ta do awu ʋi tso eme va yina. Ɖekakpui aɖe tɔ bla asi ɖe megbe hele nɔviawo kpɔm.

Dɔdala aɖewo le dɔdaƒe. wotsɔ nubɔtsewo bu nu. Wonye yevuwo. Nyɔnu yibɔ aɖe hã tɔ ɖe woƒe titina wole awu lɔbɔ aɖe me. Egbedanuwop le woƒe axawo dzi.